Inzu y'ubwiherero ku mashure amwe amwe ,yama yinyegeje inyuma y'iryo shure, aho umuntu mushasha adashika aribona.

Ivyuma bibiri bikora ibintu bimeze cokimwe, singombwa ngo bibe bisa canke bifise imiterere imwe. Hariho kimwe kiba gikoreshwa mu gihe ibintu bitagumye n'ikindi gikoreshwa ibigumye cane.

Ubwiherero bwera bwubatse neza mu buryo bwa kijambere, kandi buri mw' isuku bukaba bunafise isandugu ushiramwo imyanda.

Akabati gafise udukoni dutandatu kubatswe mu giti kariko ibintu vyanikiye kuri utwo dukoni bimwe bikaba vyerekana indomeibia ibindi bikaba vyerekana ibiharuro.

Icuma gifashe hejuru bikoreshejwe i misumari gifise ibaragera n'ubuhinga buhanitse bwo kwerekana amashusho ku mpome.

Ikibaho kimanitse ku ruhome rusize ibara ryera, kimanitseko impapuro zerekana ibitabo vyagiye bimenyekana cane.

Itongo ririmwo ivyatsi harimwo ururo n'urwansi riri ahantu ubona imisozi miremire hirya imbere yayo.

Inzu ifise icumba kirimwo amameza abiri maremare ateretseko utuntu n'utundi bakoresha mu gupima no mukwiga ibikoze isi.

Intsinga z'ivyuma bitandukanye ziri hamwe aho zizinze hagati yazo munsi yazo hakaba hari igitabu kirimwo impapuro zera n'ivyandiko vyandikishije ubururu.

Umuringoti muremure utwara amazi y'imvura avuye hejuru akawujana hasi mu bwiherero canke mu mufurege ufatanirijwe hagati na hagati aho hasi hari uwuvyibushe hejuru hari uwonze.

Udupapuro twera tuzingiye ku kintu kizunguruka, ivyo bintu vyose ubishize hamwe bakaca babigerekeranya, kugira ngo bigire imiganda yoroshe guterura.

Amasahani y'ivyuma akunze gukoreshwa n'amashure, canke agasho ,ayo masahani afise impande zine zigabuye hamwe haj' ibinyobwa ahandi ivyamwa, n'ahandi haj 'ivyo kurya nyamukuru.

Utubati tubiri kamwe karekare kandi kagufi twegamiye uruhome rwera dutondekeshejemwo ibitabo aho vyinshi bisa nk'ibikikamye ariko bihagaze.

Abahungu bariko barakina ,umupira w'amaboko, bari ku mpande zitandukanye ,aho bagabuwe n'umusegetera uri hejuru cane, ba bahagaze barindiriye gukubita umupira, n'inguvu nyinshi.

Akabati kera gatondekeshejweko ibitabo vyinshi bifise impapuro zitandukanye, hakaba ari utuntu twanditseko impapuro buri gitabo gifise.

Idirisha ritonya risize ibaragera ryerekeje mu nzira irimwo imiryango itatu yinjira mu vyumba bitandukanye iyo nzira ikabifise amatafari yakija mbere hasi n'ibaragera ku mpome.

Ubwiherero bushaje cane busa nabi ariko biboneka yuko kera bwasa neza ubwo bwiherero bufise imityango isize ibara ry'icatsi mu gihe ubwiherero nyabwo busize ibara ryera.

Ibicapo biri ku nzu vyandikishije ibara ryirabura ku nkingi z'inzu y'amatafari isize ibara ryera, ivyo bicapo bikaba vyerekana ahahereye ubwiherero bw'abagore.

Umuganda w'ibitabo vyinshi cane bitondekesheje ibindi birambitse ku bubati bwegeranye cane bubiri muri bwo burarabana hakaba ari na kandi kari hagati yabwo.

Icuma kirekire gifise hejuru hari ikiyo n'icuma gifise umusegetera musi ico cuma cerekana izamu ry'umupira w'amaboko.

Agasandugu gafise ibara ryijimye gafisemwo indani agapapuro kizinze incuro nyinshi kera ,ako gapapuro bakaba bagakoresha mu guhomeka ibintu ku mpome.

Harutuntu dukozwe mu birahuri ivyo birahuri bikaba bikoreshwa bitewe n'ingano yavyo mu kugabanirizamwo imiti imwimwe abaganga baba bariko bariga.

Akantu ka mbere gato kw'isi kagize ibidukikije n'ibiri mu muntu kerekanwa mu tuziringi dufise udukoni hagati yatwo kugira idufatanye.

Utwuma dutandukanye dutondekesheje k'umurongo dusayangana dukoreshwa rimwe rimwe n'abaganga mugihe bashaka kuvura umuntu.

Ububati butatu butondekesheje hamwe bufise ibitabo vyinshi biri kuri ubwo bubati bimwe birahengamye ibindi bikaba bigororotse.

Impapuro zishushanijeko ibintu vyandikishijwe n'amakaramu ibindi vyandiko vyanditswe ku rubaho hakoreshejwe ingwa n'ibintu dukunda gusanga mu mashure akira matomato.

Ibendera rya leta zunzumwe za amerika ,rimanitse ahantu hiherereye iruhande y'akabati gasize ubururu ,ko kabati kakaba kabikamwo ivyo abanyeshuri bakenera.

Abana bakiri bato barakunda kwambara impuju zirimwo amabara ayagayaga cane kandi imishatsi yabo yama ari myinshi gusumba iy'abakuru.

Mu gihe aho kwubaka mu bisagara habandanyahaga bigeze aho amashure yose asigaye yubakwa agerekeranije mu buryo bw'amagorofa.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, iyo nzu ifise inkingi zera arizo ziyifasha guhagarara, izindi nkingi ziriko ntizikikamye zubakishije ivyuma bisize ibara ritukura.

Impuzu, abanyeshure bambara, iyo bagiye kw'ishure; bose bambara ibisa, cane cane hejuru; abahungu, bakambara amapantaro, aho abakobwa, baca bambara amajipo.

Ivyandiko vy'amabara atandukanye vyanditse ku mufuko wa nyuma w'isandugu, ifise amabara yera, ayirabura n'irindi riri hagati. Iyo sandugu ikaba ikoreshwa mu gutwara ibikoresho vy'abanyeshure.

Umwana mugufi cane umenga nigikuri ari ku kibuga kirimwo ubwatsi ahandi akaba ari umucanga ico kibuga kirimwo abandi banyeshure benshi biboneka yuko bari mu karuhuko kumwanya muto.

Inzu z'amashure zisigaye zubakwa ari ndende cane kugira ngo umuyaga winjire bashobore guhema neza bikagabanya n'ubushuhe cane.

Iy'ukoresheje imashini ngurukanabumenyi, hari gihe ushobora kuyicomeka ku kindi cuma gifata y'amasanamu k'ikayamurika ku ruhome.

Amashure amwe amwe yo mu duce, abamwo ba ntahonikora benshi aba yubatswe mu buryo butabereye ijisho cane. Kandi imbere yayo haba hadakoze.

Amashura amwamwe yubatswe kera iyatitaweho usanga ibisenge vyayo vyara homotse aho bitangura kurwa ku banyeshuri mu mwanya bariko bariga

Umuryango ,w'ishure ry'isumbuye rya busiga, usize ubururu, ukaba ukozwe mu vyuma ,uyo muryango ukikujwe impande zose ,n'impome z'amatafari.

Ku mashure menshi mato mato, dukunda kubona abanyeshure bariko barakinana hagati yabo. Benshi muribo bakunda gukina umupira w'amaguru, bakaba batanafise n'amazamu.

Ibiti bitatu bishinze bisizibara gyera vyose bireko amabendera atandukanye kimwe muri vyo kikaba gifise ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inyubako z'amashure zubakishijwe amatafari ahiye n'amabara asize yera izo nyubako zitonze kumurongo nk'abasoda bari mw'ikarashishi.

Icumba kinini kirimwo udutebe twinshi abigeme batatu umwe wese ari akoresha imashini yagenewe gushona iyo mashine ikaba ikoresha amaguru n'amaboko

Intambwe zubatswe kugira ngo abantu bave hasi babandanye baduga hejuru munzu iba igeretse yubatse nk'igorofa.

Igiti kirekire cane conze gifise ibigazi bibiri inyuma aho ikigazi kimwe gifise amashami yose ari hejuru ikindi gifise amashami asanzaye gushika hasi.

Ahantu hategerezwa kuja ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko. Ni ahantu hari ivumbi, imbere y'inyubako y'amashure. Aho hantu hakaba hameze nabi kuberako hatubatse kijambere. Ariko hashinze amazamu y'umupira w'amaboko.

Abantu bambaye impuzu zera, udufukamunwa twera, n'ibintu bikingira intoke zabo vy'ubururu ,bambaye amasandugu arimwo umuti mu mugongo.

Abantu bahagaze hejuru bariko baraba hasi bijiriwe bananezerewe kubera ko hari abagabo babiri hasi bafise imitwe iteye isoni n'agahinda.

Umwana ariko arasimba umugozi uwo mukino ukabukinwa mu gusimba kurusha abandi aho agati kamwe kabagahagaze hino akandi hirya bikaca bihuzwa n'umugozi ugororotse.

Umusozi muremure cane ufise ibicu bigera aho uwo musozi ugera, uwubona ar'uko uhagaze imbere y'ishure iruhande y'inkingi z'Ubururu.

Ivyandiko bimenyesha ko ari ishure ry'imyuga rikuru, biri ku nyubako ndende yera iri iruhande y'ahantu hari ubwatsi burebure.

Intebe z' ivyuma ziriko ibara ryubururu zipanzwe ku murongo imwe imwe yose ikaba ifise akameza gakozwe mu giti imbere yayo.

Ahantu hubatse kijambere abantu bashobora kwicara hakikujwe n'ibiti birebire vyiza biri munsi y'ikirere c'ubururu gifise ibicu bimwe bimwe vyera.

Ikibaho cirabura mw'ishure gifise ku nkengera yacu ahanditse hakoreshejwe ingwa ivyigwa n'urutonde kanatsinda n'amasaha bigomba kwigirako.

Icumba c'ishure, gifise imeza zikozwe kuburyo umunyeshuri ab'afise aho yicara naho yandikira ,zikoreshejwe ivyuma bisize ubururu.

Umugabo yambaye impuzu yera ariko yigisha abanyeshuri bambaye impuzu zitukura akaba ariko abereka imikorere yerekeye icuma cera kimurika amasanamu.

Umunyeshure afashe ivyuma mu ntoke, ariko agerageza k ubigondamika yifashishije icuma cagenewe guhindura imiterere y'ivyo vyuma.

Mu mashure meshi y'imyuga abanyeshure bakorera mu mirwi canke umwe wese akiha ico ategerezwa gushik ko hanyuma bagafataniriza hamwe mu gihe bahejeje.

Kimwe mu bintu bikigaragaza amashure ya kija mbere hariyo imashine ikoresha ubuhinga nguruka nabumenyi hakaba ububati bwinshi burimwo ibitabo vyinshi vyungura ubwenge.

Mu bihe vy'ibibazo, abanyeshure baba batandukanijwe n'intebe imwe imwe. Ariko baba bemerewe gutondekanwa umwe wese imbere y'uwundi.

Inyabwonko zikoresha ubuhingangurukanabumenyi ,ziba zose zitondekanije ku buryo uwuyikoresha wese ababona umwigisha aho ahagaze imbere yabo.

Abantu bateramye, bafata inkwi nyinshi bakaziturira, zikabaha umuriro n'ubushuhe bikenewe, kugira ngo bateramire mw'ijoro, aho hantu.

Abanyeshure bo mu gisata c'umuyagankuba mw'ishure ry'imyuga, bambaye impuzu z'ubururu n'ibintu ku mutwe bikingira amaso. Bakaba bariko bereka umugwi w'abantu waje kubaraba.

Ibiti birebire cane bifise amashami asanzaye bitanga gatutu, imbere y'ivyumba vy'amanyeshure abanyeshure bariko barigiramwo.

Igiti kirekire gifise amashami asanzaye cane gitanga agatutu ku vyatsi biri munsi yavyo bigatuma ivyo vyatsi bitotahara bikaba bisa neza cane.

Agasandugu k'ubururu gatoboye ahantu henshi, karimwo impapuro kubera ko kagenewe gutamwo imicafu canke ibintu batagishaka gukoresha.

Inyubako yera, ifise imyugariro itukura ,iri mbere y'ikibuga c'umupira w'amaboko, gikikujwe n'ubwatsi butota haye, hakaba harimwo n'ibiti bimwe bimwe vy'imicungwe..

Inzira yubatswe kijambere ica hagati yahari ubwatsi buringaniye butotahaye, harimwo n'ibiti bimwe bimwe birebire.

Abanyeshure bisumbuye biga imyuga cane cane kwubaka bambaye impuzu zisa bose n'inkofero zibakingira impanuka.

Icumba ata muntu n'umwa rimwo ,kirindiriye kujamw 'abantu ,kugira ngo bagir' inama, harimwo intebe n'imeza, vyose bigize umuziringi kugira ngo barabane.

Umwigeme yambaye impuzu zijimye afise imishatsi isambaguye ahagaze imbere y'abantu bose bicaye afise mu ntoke imashini irangurura amajwi.